Taax buñuy sampru paregut. Garab mun si boro ak polu kuraan.

Bol bu anda cuberam futege ce fow taab be nunko doppa.

Bang la bu nuul mu tege ci saal bi pur neetnye nuset muna tonke.

Góor jigeen gni di tëga gnii di taccu nii di feeca di wona sen kontaan.

Kaytu xibaar la bi nekk di yebaane pur wa dëkkanu mun ci jot.

Kaytu xibaar la uñuy yebaa ne purni ni yépp munci jot ñ góor góor mu nekka ni ci kaytu xibaar bi.

Garab bonde jaye purr neet nye mun koy jënda naan faj seen jaguru.

Clore bu nate alberta maneggis jant tamit ci cow lor.

Montor moo tegoni jigéeni ñoo ko dee taka ci seen luxo yi.

Solja leenj draw ne mayball, mu taxaw ci boore aj bi ne.

Xaley goori xale jigain ye deng tog ni di jànga san jangalkate bi mulene jagal jegain bi di xool kaytambi ni du xool.

Luñ raxle ni mu tege fii ni, masin la bo xamantene ni ñi deej ko dey jëfandiko.

Mboolo bi ni de nekk def kampañ di waajal seen sannikarta wi.

Oto bu ñuul daw de daw ci tali bi ak ci koni nit ñako dee yafandiko sini demfusar.

Jigeen bu leetu mes, mu def ko fason bu ko neex, moo nekkan ni toog di nitaalu.

Nikk lumtee ci luxamba nee denkore jaay ay bararyumbe jaay ci buti pur niñi mogoy jëfandiko.

Lu montorla goor ak jigen dafa kode takka ci sen loxo yi.

Picha bu nuul mu taxaw ni se kaw bante garab be ta gaye dangde naw.

Goorag jigeen ñoo nekka fiirni di wone seen kortaxni ci seen kampaan di kiy taxanguul mo neka ni ci ko wota li firi ay loxaf.

kaytu wi xibaar la. Buñuy yébaane bu ñepp mën ci jat ciri fat.

Lee paakala teeka bi luñul la. Nyu ngi tege ni ji yenni góoru ñippa ko de jefandko niñgi denko de yu ci ngi xolli sable. Wala dagu nekka put liggéey denko demëna jë fandiko.

Eesanteb laba amna ñoon jigeen dansa def sen baga ksen yireak bagaa yi yepp.

Keer ngi weer ay yere ci liñ bi ni gisten niti ñow fi dëkka magal ndaw.

Poti meola bu mag bu tegeg ne neetnye denkode buna naan wla deku ci leeka.